Ebifi by'enkoko ebisaliddwamu obulungi babitadde mu ssigiri enzungu, omwami oba omukyala tategeerekese bulungi ayambadde ettaawo eryeru nga aliko akyusa ebifi by'enkoko bino.

Omukutu ogutambuza amazzi nga abaana bayimiridde emabbali waagwo, abaana abato. Omwami atambula ku sayidi endala ng'aweese ensawo. Emabbali n'emabbali waliyo amayumba agazimbiddwa mu bbulooka, gaserekeddwa n'amabaati aga langi enjeru.

Ekizimbe ekirabika obulungi nga kya kalina mu langi eya coffee brown nga kirinako langi eya white, kiyinako ne langi eya yellow. Kirinaanye ekkubo, ekkubo lino litambuza ab'ebigere, emmotoka ez'obuyonjo era ekkubo lino liri wakati ow'emiti o egiri eruuyi n'eruuyi.

Enjovu ziri mu mazzi nga zirabika bulungi. Mu maaso gaazo waliwo omuddo, omuddo guno gulimu kiragala, omuddo omulala gugenda gukala. Emabbali emabega waazo waliyo obuti obulabise obulungi mu kiragala omulungi. Enjovu kya bulambuzi era muziro wano mu Buganda.

Omuti ogulabise obulungi. Gulina amakoola aga kiragala, kuliko ekimuli ekirabise obulungi mu langi eya kakobe. Enjuki eri ku kimuli kuno eriko okwenogera omubisi.

Essinzizo erirabise obulungi mu langi eya brown. Mu maaso gaalyo waliwo emiti egy'ekika ky'ensansa nga girina amakoola gaagyo ga kiragala omulungi. Ate oluuyi olulala waliyo emiti mu langi eya kiragala.

Omukyala ayambadde olugoye olwa bbulu, lulimu ebimuli ebya kkala ez'enjawulo, ku mutwe gwe asibyeko ekitambaala, emabega we waliwo omuti, waliyo engoye eziri ku waya ze baanise obulungi, omukyala ono alaga tayina buzibu.

Ekkubo ery'ettaka, kuliko ekidduka ekya boodabooda, kuliko abavubuka babiri. Ekkubo lino emabbali n'emabbali waliyo omuddo. Omuddo guli mu langi ya kiragala. Mulimu ente, ente nsolo ezirundibwa ewaka, ezituwa ennyama, amata, ate n'amaliba gaazo tugafuna kolamu engatto. Emabbali waliyo ekizimbe ekirabika obulungi mu langi eya kyenvu era nga kisi...

Omuti ogulabika obulungi ogunyuma okutunuulira, guyina amatabi agaakula obulungi, guyina ebikoola mu langi eya kiragala, mu matabi muno mwebaseemu ensolo, ensolo eno muziro mu Buganda. Empologoma kya bulambuzi era nsolo enkambwe ennyo.

Omusajja alabika nga musanyufu bulungi ayambadde empale eya ggule ne tissaati enjeru nga kuliko ekifaananyi ky'ensolo. Ataddeko enkoofiira ku mutwe gwe, akutte ebintu ebitategerese ebitategeerekese bulungi mu ngalo ze.

Ekyennyanja kiri mu ngalo kisituliddwa omuntu atategeerekese bulungi oba mwami oba mukyala ayambadde olugoye olwa bbulu. Ekyennyanja kikozesebwa ewaka ng'enva era kye kimu ku mmere ezimba emibiri gyaffe.

Oluguudo olwa kkoolaasi olulabika obulungi. Emabbali waalwo waliyo amayumba ageesudde akabanga, luli ku lusozi, olusozi luli waggulu w'oluguudo; oluguudo luno lutambuza abantu ab'enjawulo era waggulu ku lusozi waliyo emiti egyesudde akabanga.

Abayizi abalabika obulungi era nga basanyufu bali mu ddirisa era bambadde amasaati omuli aga bbulu, omuli kitaka, omuli n'ameeru nga balaga bayina ekibasanyusizza bulungi.

Ezzike erikuze mu myaka. Lisitamye era nga liyina amaaso matono, liyina ebyoya mu langi eya ggule n'enzirugavu era nga kya bulambuzi wano mu ggwanga lyaffe, Uganda.

Embogo eyimiridde mu lusaalu, emabega waliyo omuti, omuti guli mu langi ne ne ebikoola bya langi yakiragala. Embogo eno kyabulambuzi era muziro wano mu Buganda ye ku mugongo gwayo kuyimiriddeko akanyonyi akali mu langi enzirugavu n'eyakitaka.

Eryato liri ku mazzi liseeyeeya. Kuliko abasajja basatu; ababiri bambadde empale eza kasaayi, o... nga bambadde tissaati ya yero ne bbulaaka, omulala ng'ayambadde essaati ya kasaayi, mulimu ekikuubo ekiddugavu, n'emikono gyakyo nga myeru; eryato lino si lya nkasi.

Eggana ly'enjovu, enjovu kyabulambuzi mu ggwanga lyaffe Uganda, ziri mu lusaalu, mulimu ento n'enkulu. Wansi we ziyimiridde waliwo obusubi; mulimu obukalu n'obukyayina langi eya kiragala. Mu maaso gaazo waliyo ebisubi n'omu... n'emiti emitono emitonotono egiyina langi eya kiragala.

Amabanda agalabise obulungi mu langi eya kiragala ne langi eya kyenvu gayina ebikoola ebya gguliini omulungi. Amabanda gano gakozesebwa mu kuzimba ennyumba ez'obuwangwa, ennyumba naddala ezo ezikozesebwa mu bifo eby'okuwummuliramu ziyite gardens.

Omuntu atategeerekese bulungi oba mwami oba mukyala asitudde engege mu ngalo ze. Engege eno eyasamizza omumwa gwayo ng'eri mu langi eyinamu eya bbulaaka, eyinamu akeeru, erinamu n'aka kyenvu. Engege tuzirya ng'enva era y'emu ku mmere ezimba emibiri gyaffe.

Amaato gayimiridde, galabise bulungi nnyo gali mu maaso g'ekizimbe ekirabise obulungi. Emabega w'ekizimbe waliyo olusozi, olusozi luno luyina we ekikko mu lwo ne luddamu ku ssayidi endala ekola olusozi. Kuliko ka kiragala akalabise obulungi.

Mukyala atudde ku ppiki ataddeko ebintu eby'enjawulo. Ku ppiki kuliko n'omwama ow'obulenzi bali ku kkubo batambula. Ku kkubo kuliko emmotoka ez'obuyonjo, emabbali g'ekkubo waliyo ebizimbe ebyazimbiddwa muu ssubi.

Abaana babiri ow'obuwala n'ow'obulenzi, ow'obulenzi ayambadde empale ennyimpi, ow'obuwala ayambadde sikaati emmyufu mulimu obumuli obweru ne bbulawuzi eya brown. Basindika eggaali okuli ebidomola, ebidomola nga biraga birimu ekirimu. Biri mu langi eyakyenvu, kuliko okusaanikira akali mu langi emmyufu. Bali ku luguudo olw'ettaka emabbali waliyo omuddo.

Emmotoka etambula ku luguudo olulabika obulungi. Mu mabbali g'oluguudo luno waliwo engeri y'akasozi, akasozi kano kuliko omuddo ogwa kiragala kuliko n'omuti, waggulu w'oluguudo luno waliyo oluguudo olulala olusobozesa abantu okusala oluguudo okudda oluuyi olulala.

Bakyeruppe batambula mu luguudo olw'ettaka, omu ng'akutte akakuba ebifaananyi mu ngalo ze. Emabbali waliyo emiti mu langi nga giyina ebikoola mu langi eya kiragala, oluuyi olulala waliyo omuddo ogulabise obulungi mu kiragala omulungi. Emabega waabwe waliyo omulenzi ayambadde empale ennyimpi n'essaati eya bbulu, akutte akaveera.

Abayizi bali mu kibiina batudde ku ntebe ez'emiti mu kkala eziri mu kkala eya brown. Abayizi bano ab'obuwala n'ab'obulenzi abanyumye obulungi mu ngoye zaabwe ez'essomero. Mu kibiina wakati mulimu omusomesa ayambadde bbulawuzi ne ssitaati nga yeetegereza abayizi be bye baliko.

Omwami ayimiridde ku mazzi, akutte ekintu mu ngalo ze ekitategeerekese bulungi era ng'obudde bukkakkamu akasana kali mu kuvaayo akate akayoleka embeera y'obudde okuba nga nnongoofu.

Enjuki eri mu bbanga, enjuki eno eyina langi ezirabika obulungi omuli langi eya kyenvu, langi enzirugavu, eyinamu n'ebbala eryeru ku mutwe gwayo.

Emmotoka eyimiridde mu kkubo, ekkubo lino lya ttaka, etisseeko ttulakita, omusajja ayimiridde okuliraana emmotoka ne ttulakita, bboodabooda eweseeko omukyala ayambadde ggomesi era nga nayo eri ku kkubo, emabbali wayimiriddeyo omwami, ayimiridde akutte mu kiwato.

Ekibuga ekirabika obulungi omuli amayumba kw'okomya amaaso. Kirimu emiti egy'enjawulo egiyina kiragala omulungi era ekirimu n'amasannyalaze.

Ennimiro erabika obulungi, esimbiddwamu ebirime, emabbali gaayo waliyo emiti egirabika obulungi mu langi eya kiragala.